Paɣaba ni dobba ni bihi n ʒi kpe maa ka ye kaya ni taɣada niɛma bɛ zaŋ nyingo koriti zaŋ niŋ bɛ nyingoya ni ka zaŋ nachintɛri n zaŋ niŋ bɛ boɣari ni bɛ gbaya ni bɛ duri n zaya du'kpila kpila.

N nyɛ zama ŋɔ ni pobi nyɛ pobirisi ka nya dogita ni chibiri bi puɣinbila doɣita maa nyaaŋa afa so n ziya ka yɛ liiga sabinli ka nya n maŋɔ ka o yɛ neen bomaboma

nin saringi mini bihi n ʒɛya ka o wuhuriba bi zaa yɛla neen piɛla ka bihi maa ka bi lo tai zaɣ sabila ka di booi zaɣ piɛla piɛla ka bipuɣunsi maa so mokuru sabila ka bidibsi maa so jinjɛm sabila

N nyɛ bidibisi ayi ni bipuɣinga ni ʒeya ka pili nye' pɔbirigu bidib' yino maa pirila nu'suriti ka bidib' yino maa bi piri ŋun bi piri nu' suriti maa o zaŋdi la kaari m-mali tiri ŋun piri ŋɔ ka nyaɣi baaji baaji maa nyɛla zaɣ' sabinli

Shukuru bihi ka shikuru bili yino maa ka buku pa o tooni ka shikuru bili yino maa gba zaa ka buku pa o tooni amaa lala buku maa di nyɛla silimiinsi ni boli binshaɣu ni dishinari ka kaboori nima zaya ka buku nima palili.

Maaki nima di tamla teebili zuɣu ka teebuli maa ka bɛ zaŋ tan buluu n zaŋ pa teebili maa zuɣu ka nan zaŋ maaki nima maa tam salo n ʒɛ tooni maa ka gbibi kamara nima n ŋmahira bɛ nyaanga mori mori m biɛni.

duu sunsuuni teebuli n ʒɛ duu ŋɔ ni ŋɔ ka n nyɛ kuɣu waɣanli ni ʒɛya ka dufɛli nim panpa dizuɣu ka nyɛ Bindirigu dibu shee teebuli ni di kuɣusi din piɛ n ʒɛya ka duu maa zuɣusaa bolifu balibu balibu dibaa ashɛm n nyɛli bɛ zuɣusaa maa

shikuru bihi bi biɛla shikuru duu n karinda ka gbubi bini laati ka di nyo giriin ka shikuru bili ŋunbala maa la n yaagi o nangbani ka o nyina yina ka shikuru bili ŋunbala maa mii o bi la n yaagi o noli

Dɔɣitɛ ni m bɔŋɔ dɔɣitɛ ŋuni bala maa o ku pɔbi la o luɣili kam o shɛli polo bi yiri na ka bari nima do n do dɔɣitɛ maa gariti zuɣu ka bi zaŋ bini yɛra npɔbi pɔbi bari nima maa noya ni di pahiri ba vuhim.

Paɣa ŋɔ ʒimi ka tima balibu balibu tam o tooni o yela liiga piɛlli ka ʒi loba kuɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣa sabinli ka mma ŋɔ gba zaa ʒi o tooni ka ʒi loba kuɣu zuɣu ka di nyɛ zaɣa tankpaɣu.

Doɣate goro zuɣu ka paɣa ŋɔ doya o zaŋla tampiɛlli n zaŋ lo o nyɔɣuni zaŋ kana o sheeni ka goro maa beeshiiti maa ka di nyɛ zaɣa piɛlli ka neesi paɣa ŋɔ ye niɛn girin ka neesi paɣa ŋɔ sa ka o pili zipi'pilli.

piibu piibu n nyɛ afa ŋɔ o ni piigi o bɔri so ka zaŋ takara ni o ti ni baalot boksi maa puuni ka shab na piɛ lai nima n nyɛ chɛchɛ ʒiɛ ni ʒɛya ka nyɛ bɛnch ni puli ʒɛ afa nim ŋɔ luɣuli bi shab yɛla neen piɛla ka shab yɛ neen dozima

n nyɛ paɣaba noli ni ʒɛya bi ʒɛmi tabi pool nima ka ŋunbala maa yɛ neen ʒiɛ bin bala maa mii di dii pa neen ʒiɛhi ti naai ka tihi bɛ bi nyaangi maa ni fulaawaasi nima ka tingbani maa ni ka bi dirɛsili viɛnyɛla

N nyɛ bipuɣunbili sabinli ni ʒɛya ka wuɣi o zuɣu o dila diɛma zipiligu ka n ba so ʒɛ o nyaanga ka gbubi maik zaɣ sabinli ka di zuɣusaa maa niŋ buluu ka n ma ŋo nyɛ ŋun gbuni cheek ni o zaŋti ŋun di Diɛm goɣu maa n ma ŋo mii o bob bobi sabinli